Ngesikhathi sokudla abantwana bahlezi ecansini. Bayadla, ukudla kwabo. Umbalisi wabo uhlezi, phakathi kwabo. Kulomntwana omncane, okhasayo. Ukhasela emganwini yabanye. Laye ufisa ukuthi ngabe uyathola ukudla.

Abafundi basesikolo umbalisi uyafundisa abafundi kulabanye abangela zigqoko zesikolo, abagqoke ezabo ezangekhaya, umbalisi umile uyabafundisa abafundi laba, njalo ethebulini kambalisi kulezincediso zakhe ezimncedisa ukubana afundise okuzwakalayo, zitshengisa ukuthi kumele afundise njani.

Umbalisi ulabafundi ,bezinga eliphansi eliqalayo eskolweni .Bayafunda befunda njalo ngapho bedlala ukuze bazwisise abakufundayo.

Eklasini yabafundi, lapha abenzela khona izifundo zeScience. Becubungula izinto. Kulemitshina etshiyeneyo, eyokuhlola izinto ezitshiyetshiyeneyo. Emdulwini, kulalapho okubhalelwa khona. Kulezitulo ezinde, ezokuhlala, ukuze abafundi bafikele ethebulini.

Abantwana besikolo abangabafana lamantombazana bagaxe izikwama. Bagqoke amabhulugwa ayikhakhi lamayembe aluhlaza okwesibhakabhaka. Bayadobhadobha amaphepha esikolo. Kulensimbi efakwe ifulegi phambili kwabo.

Esikolo lapha kuyafundwa. Nxa kufundwa inombolo ichart elifakiweyo litshengisa inombolo ukuthi zibalwa njani kulabo abangayenelisiyo ukubana bakhulume kodwa betshengisa ngezandla inombolo abazikhulumayo.

Umbalisi ubhalele abafundi inombolo kusukisela kwezingamatshumi amabili lanye kusiya kokungamatshumi amathathu ubhale ngamabala ukuze bazwisisise abantwana.

Phakathi kwekilasi yabafundi kulamathebuli amanenginengi lezitulo zokuhlala. Phezulu kwamathebuli la, kulamabhuku okubala lawokubhalela. Emdulwini kule khabothi elamabhuku awokubala lamanye awokubhala awezifundo ezitshiyeneyo.

Abafundi basesikolo bafunda ama computer bayancedisana ngababili ngababili umbalisi laye ebancedisa ebatshela okokwenza bahlezi emabhentshini.

Esikolo semfundweni yaphansi kwakhiwe kuhle. Amawindi akhona mahle. Lemiduli yakhona iyabukeka. Iminyango eminye ikhamisile. Eminye ivaliwe. Phandle kume umbalisi oyedwa. Lomntwana oyintombazana, oyedwa , obambe isihlathi. Phandle kulezihlahla ezinhle.

Esikolo phezu kwethebuli kulamatshoko amane amathathu amhlophe lelilodwa elilithanga umbalisi eceleni kwethebuli ulungiselela ukubhala

Abantwana basesikolo. Amantombazana agqoke amayunifomu aluhlaza okwesibhakabhaka. Abafana bagqoke amayunifomu abo ayikhakhi. Bahlezi emabhentshini, belalele umbalisi wabo efundisa.

Umbalisi ubhalele abantwana umsebenzi emdulini. Owokuthi babale njalo babhale. Kufanekiswe indlu, ithebuli , isihlahla lenkomitsho lokunye njalo abangakubala.

Eklasini yabafundi, kulomduli wokubhalela omnyama. Kulekhabothi eyokufakela amabhuku abo, lethebuli elihlala phambili elikambalisi. Kulamabench lamathebuli ahlala abafundi, lapha eklasini nxa befunda.

Abantwana baseskolo bebesidla sebeqedile. Sebethwele inditshi zabo akade bedlela kuzo, abanye babhabhule amasetsheli beqonda lapho okumele bayekhona.

Eskolweni sabancani. Phansi kuleloni, emdulini wakhona kufanekiswe udoli olezicathulo ezilithanga lamasokisi amnyama, lebhulugwe elibomvu leskipa esimnyama egqoke amaglovusi amhlophe.

Emdulini kule chart elifanekiswe ibhola, isitulo, isihlahla, ipenseli lebhuku. Lokhu kwenzelwa ukuthi abafundi babone, bafunde imifanekiso besebefunda lamabala akhona.

Abantwana besikolo semfundo yaphansi basesikolo bagqoke amabhulugwe ayikhakhi lamayembe aluhlaza okwesibhakabhaka labanye abagqoke amajesi abomvana. Bayadlala abantwana laba ngesikhathi sokuthi sebeqedile ukudla sebedlala belindele ukuyangena emakilasini.

Izivalo zamabhodlela zamanamunede ezisetshenziswa ngabafundi ekubaleni ukuze bafunde inombolo yesikolo ziyimihlobo etshiyeneyo lembala etshiye tshiyeneyo bayafunda imbala bafunde njalo lamanombolo.

Abafundi basesikolo bagqoke amabhulugwe ayikhakhi lamayembe aluhlaza okwesibhakabhaka, abanye bayadlala abanye bathwele izinditshi abanye badobha amaphepha.

Amabhuku ebanga lesithupha afundisa ngempilo yangekhaya lempilo yokukholwa ekuphileni kwabantwana, alombala olithanga, lomhlotshana loluhlaza okwe sibhakabhaka kufanekiswe abantwana befunda besenza imsebenzi etshiyatshiyeneyo.

Esikolweni sezinga eliphansi kulamathebuli awabafundi awokuhlala nxa befunda lezingwalo zabo ziphezulu ezinye zihlaliswe kuhle zahlelwa ngumbalisi ukuze angahlupheki nxa ezidinga.

Isikolo esilamakilasi amanengi silombala oluhlaza okwesibhakabhaka kufulelwe kuhle esikolo lesi sekusiba lensimbi eyokufaka iflag Yase Zimbabwe

ikilasi yabafundi okulamabhenji abambane lamathafula okuhlala abafundi nxabephakathi ahleli ngedlela enhle kakhulu ukwenzela ukuthi umbalisi esefundisa

Abafundi basesikolweni bamile emzileni bama ngendlela efaneleyo behlabela ingoma yesizwe beqeda lapho bayenze umthandazo besebesiya emakilasini bayefunda.

Esikolo kulamathebuli aluhlaza okwesibhakabhaka laluthanga lamanye aluhlaza okwamahlamvu ezihlahla lezitulo zakhona njalo zikhona ezilingene abantwana abahlala kizo nxa befunda ,emdulwini kulomduli wokubhalela lomfanekiso ka mangoye onanyathiselweyo.

phakathi kwekilasi yabafundi kulezitulo ezilithanga leziluhlaza okwesibhakabhaka leziluhlaza okwamahlamvu esihlahla lamatebuli ayizigombolozi ayimbala layo etshiyeneyo kufundela abafundi abancane kulamabhuku abo phezu kwetebuli lezincediso zokudlalisa lezokufundela

Abafundi bezinga eliphezulu abafundela ukukanika izimota, bayakanika bebathathu. Bagqoke amawovorosi aluhlaza okwesibhakabhaka, bayancedisana bebonisana ukuthi uhlupho lungabe lungaphi ekukanikeni kwabo imota.

Abafundi bezifundo ezaphezulu abalihlekanyana basekilasini yeze science besenza ukuchwayisisa ngezinto ezitshiyeneyo .Bagqoke amajazi amhlophe njalo phambi kwabo kulezi mpompimpompi ezilamatshubhu alithanga

Amadoda amabili ayanusela, omunye ugqoke ihovorosi emhlophe omunye ugqoke eluhlaza okwesibhakabhaka. Bayanusela insimbi ukuze zibambane kuhle.

Umbalisi kanye labafundi bakhe abane abagqoke izikipa ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Abafundi bayadweba njalo bayapenda ngemibala etshiyetshiyeneyo . Badweba njalo izinto ezitshiyeneyo.

Ngeskhathi sokudla esikolo , abantwana bathabile kakhulu ukuthi sokudliwa , phezu kwamathebuli kule kulama dish , lamankomitsho lemiganu ephakululiweyo ukudla , abanye abantwana sebesidla , abanye njalo baphethe amabanana betshengisa ukuthi bafuna ukuwadla

Abafundi abafundela ukuba ngomakanika abathathu bakhangele imota phambili beyivulile ukuze bakanike babone ukubana uhlupho lungaphi. Balezincediso zokuvula ezinengi abalazo.

Abafundi bemfundo yaphezulu abayisikhombisa bakanika imota. Ivuliwe phambili kukhangelwa ukuthi uhlupho lungabe lungaphi. Bayancedisana, bexoxisana bebonisana ngokuthi uhlupho lungaphi ukuze benze into eyiyo eqondileyo.

Abafundi bezinga eliphezulu bafunda imisebenzi yezandla begqoke njalo izigqoko ezibavikelayo nxa besebenza, umfundi esimkhangeleyo ugqoke iwovorosi engumbala oyisibhakabhaka.

Abafundi abafundela ukuba ngodokotela bafunda lapha betshengiswa ukubana kumele benze njani nxa kuhlolwa igazi omunye ukhangele njalo omunye esenza ukuze bancedisane bengenzi into engayisiyo bephambanise.

Isikolo esemfundo ephezulu sihle. Kwakhiwe kuhle kakhulu. Phansi kufakwe izitina ezenza njalo kubukeke. Emnyango wesikolo lapha kulobaba olindayo onguye okhangela konke abangenayo laba phumayo. Ugqoke iyunifomu enhle ethwele lesigodo.

Esikolo lapha kule thebuli umbalisi uhlezi ethebulini umaka amabhuku abafundi amanye amabhuku njalo akhona phezu kwethebuli alindele ukuba lawo amakwe kulamanye amabhuku njalo awokubala phezu kwethebuli kugcwele amabhuku.

Kulomncintiswano wokuhlabelela. Emathebulini aphambili kuhlezi abakhangeleyo, benanzelela ukuba ingoma zihlatshelwa kuhle. Phambili, phezulu , lapha okuhlatshelelwa khona kukhona abafundi abagqoke amayunifomu ngokufananayo Lombalisi wabo obahlabelisayo.

Abafundi bayafunda bencediswa ngomunye wabo abafunda laye eme phambi kwabo. Bayaphakamisa izandla bephendula imibuzo yalokho abakubuzwayo. Abanye abantwana bahlezi phambili. Umbalisi wabo umile laye phambili ngale elindele ukuthi aqondise lapho abaphambanisa khona.

Abantwana besikolo sebetshayisile baya ngemakhaya. Bathwele izikhwama zabo baqonda ezindlini bahamba ngababili ngababili, abanye bahamba ngabathathu ngabathathu, bexoxa ukuze bengezwa ubuhlungu bendlela.

Abafundi bahlezi eklasini bayafunda. Balalele umbalisi wabo efundisa. Umbalisi wabo uyabhala emdulini lokhu okufanele akugcizelele ukuze abantwana bafunde bakuzwisisise. Labo babukele khonokho okubhalwayo.

abafundi abangama ntombazana lamajaha bagqoke iziketi lamabhulugwe ayikhakhi lamayembe amhlophe nke kulaba babalisi njalo abamileyo ekucineni kulombalisi ome phambi kwabo ebakhuthaza ebatshela abamele bakwenze

Lapha okulala khona abantwana beskolo abezinga eliphezulu kulemibheda egadeneyo ngamibili ngamibili abantwana balala khonapho kwendluliwe kuhle embhedeni yabo eminye imibheda njalo ilamabheki phezulu kwasekuvalwa ngamathawulo lezingubo.

Abafundi abagqoke ama uniform ayi khakhi lama hembe amhlophe banengi eklasini. Umbalisi umi phambi kwabo uyabafundisa bahlezi ema bhentshini.

Ngesikhathi sokudla abafundi bayalungiselwa ukudla , kulabakhethiweyo abayibo ababaphakulelayo ukudla kwabo bayaphakulula besebebanika badle beqeda lapho besebesidla lamabhanana besebesuka lapho bayebala bayelala.

Abafundi abangamankazana labafana abagqoke amabhulugwe leziketi okuyikhakhi lamayembe amhlophe bahlezi emabhentshini bebhala njalo emathebulini abo, babhala bencedisana ngababili ngababili.

Abantwana besikolo bagqoke amabhulugwe ayikhakhi lamayembe amhlophe bahlezi ngaphansi kwesihlahla esikhulu belalele umbalisi wabo ekhuluma labo laye usebenzisa isincediso sokukhuluma ukuze abantwana bonke bezwe lokhu obatshela khona ngoba kuqakathekile.

Ezindlini zabafundi ezokulala kulemibheda eyokuthi omunye engalala phansi omunye alale phezulu. Kulengubo ezinengi, ezinye zendluliwe, ezinye kazendlulwanga. Ezinye zigoqwe kakuhle zafakwa njalo kakuhle Ziyimibala etshiyetshiyeneyo.

Umbalisi ume phambi kwabafundi, abafundi bahlezi balalele okuzwayo balalele ukuthi bazwisise lokhu abakufundiswa ngumbalisi ngoba bona banengi endlini yokufundela.

Abantwana bayadlala basesikolweni, baphethe amavuvuzela ayimihlobo etshiyeneyo, eminye iluhlaza okwamahlamvu eminye iluhlaza okwesibhakabhaka. Bagqoke izikipa eziluhlaza njalo okwesibhakabhaka, abanye bagqoke izikipa ezimhlophe.

Abantwana besikolo. Abafana bagqoke abhulugwe ayikhakhi amantombazana lawo agqoka iziketi eziyikhakhi. Bafake lamayembe aluhlaza okwesibhakabhaka Babhabhule izikhwama zabo ezilamabhuku Baqonda emakilasini ukuba bayefunda

Umbalisi ubhalele abafundi umsebenzi emdulini ukuze nxa befika babhale lokhe okulotshiweyo emdulwini. Bekubhale emabhukwini abo.

Abafundi bezinga eliphezulu baya ekhempu ekuya dlaleni ibhola lamanye amaqembu atshiyetshiyeneyo ukuyenzela ukuba kubonakale ukuba incitshi ngubani phakathi kwabo laba abagqoke ababhulugwe amnyama lezikapa ezilithanga.

Esikolweni semfundo yaphezulu, kulezakhiwo ezinhle kakhulu phansi bahlanyele utshani obuhle obuluhlaza lamaluba amahle abukekayo, kulezihlahla njalo ezibukekayo phambili kulomthunzi olophahla oluluhlaza okwesibhakabhaka.

Esikolo semfundo ephezulu kwakhiwe kuhle kulemiduli efakwe izinsimbi ezinhle njalo kuhlanyelwe utshani lezihlahla kulendawo zokudlalela abafundi abafundi bayahambahamba izakhiwo zakhona ezinye ngeziqansa zisiya phezulu

Esikolo sezinga eliphezulu kutshengisa amakilasi asetshenziswayo awabafundi. Kwakhiwe kuhle ngezitina kwafulelwa ngamazenge abomvu. Kuhlanyelwe utshani obuhle obuluhlaza tshoko kwaba kuhle endaweni yabafundi.

Abafundi bahlezi ezitulweni eskolo, bahlezi ngendlela ebukekayo kakhulu , izindlu zabo zokufundela zinhle zifulelwe ngophahla oluluhlaza , balindele ukubana bafundiswe

Abafundi bemfundo ephakathi laphakathi bebefunda. Sebetshayisile ngalesi isikhathi. Sebesiya ngemakhaya abo bahamba bexoxa ngabakufundileyo.

abafundi bagqoke i uniform elombala oyikhakhi iziketi lamabhulugwa lamayembe amhlophe bacecile abafundi baphandle ngabona yisikhathi sokubana badle

Udadewethu uhlezi emtshineni uyathunga. Ugqoke iyembe emhlophe. Uthunga ilembu eliluhlaza okwesibhakabhaka. Umtshina wakhe ngowama getsi.

Abafundi basesikolo bayadlala imidlalo, baliqhlakanyana labo bafundi. Eskolo sabo kuhlanyelwe izihlahla ezinhle ezenza umthunzi, longwaqo wabo muhle uphendwe ngokumnyama lokumhlophe. Lemizila elithanga.

Eyunivesithi enkulu kwakhiwe kuhle kulezindlu esilezitezi phandle kuhlanyelwe utshani obuhle obuluhlaza lezihlahla zakhona ziqunywe kuhle zabekwa kuhle kuletara phansi enhle okuhamba khona izimota.

Abafundi beyunivesithi bahlezi emabhentshini, belalele umbalisi wabo efundisa. Ebhala emdulwini njalo abakubonayo, ukuze bazwisisise ngezifundo lezi abazenzayo. Phambili njalo kulabanye ababalisi, abakhangeleyo njalo belinde ukuba nxa lo eqeda, kungene omunye.. Bafundise lababafundi.

Ezindlini zabafundi bemfundo yaphezulu kulesitulo sokuhlala nxa umfundi ebala lombheda wokubana alale. Kulekhabothi njalo elihlezi amafutha lezinye izinto zokusebenzisa. Phezulu kwale ikhabothi kulamabheki alempahla zomfundi.

Eklasini yezifundo eziphezulu kuhlaliswe izitulo ngendlela enhle ehlelekileyo. Zibukeka zizinhle lezi izitulo njalo umnyango ukhamisile ngemuva laphambili kuvuliwe njalo amafasitela.

Eyunivesithi kulabafundi abaphandle kwamaklasi abanye bathwele izikhwama abanye njalo kabathwalanga abanye baqonda emaklasini abanye ngasebetshayisa asebeqede izifundo zabo. Kulamabhasi phandle alindele asebeqedile abatshayisayo abafisa ukugada.

Esithi ezindlini zabafundi kwakhiwe izitezi lapha abahlala khona Phandle kulendawo elijojo, egcine amanzi. Kuwatshiwe impahla, ezichaywe ewayeni. Kuhle. Kulezihlahla eziihlanyelwe ngokuhleleka. Kulotshani obuqunywaqunywe kuhle.

E University le kuhle kakhulu. Kulezindlu ezilezitezi ezokufundela. Abafundi abanye baphandle, bamile balindele ukuthi kuvulwe bangene. Kwakhiwe kuhle ngamatshe amahle njalo kulezihlahlanyana eziqunyaqunywe kakuhle, eziluhlaza tshoko. Phansi kuyabukeka.

Ezindlini zabafundi baseyunivesithi abahlala kizo kule endlini eyodwa kuhlala abafundi ababili kuyabe kulemibheda yabo emibili lamakhabothi okufakela impahla lamashelufu njalo okufakela ezinye izinto khonapho.

Ekilasini yezifundo eziphezulu zamakhomputha, ithebuli ngethebuli ilekhomputha yayo yokuthi umfundi lomfundi uzasebenzela khona. Afunde khona kikho konke abakwenzayo enelise ukubana enze yedwa engaceli komunye.

Abafundi base university baseklasini yabo. Bahlezi omunye lomunye ubambe icomputer yakhe befunda. Umbalisi wabo umile uyabancedisa. Bayabhala, bebuza, bephendula njalo imibuzo. Emidulwini kubhaliwe kufanekisiwe amachat.

E-university lapha okufundela khona abafundi, Kulezihlalo, ezihlelwe kuhle. Ukuthi bahlala ngasikhombisa, ngasikhombisa. Kusuka ekuqaliseni, kuze kuyefika ekucineni. Indlu yokufundela inkulu. Ileminyango eminengi, njalo kuyabetha umoya, Kungena lelanga, kuhle. Ukuthi bafunda kuhle.

Okufundela khona abafundi base university. Kulethebuli, kule khabothi, leshelufu zamabhuku. Lamanye amakhabothi avaliweyo. Lenye encane ikhabothi. Phezulu kwekhabothi leyi, kulamabhokisi ayisikhombisa. Phansi kuhle, kuhlanzekile.

Abafundi abathatha izifundo zaphezulu bayabala besebenzisa imitshina ebancedisayo ukuthi bazwisise lokho abakufundayo eyunivesithi.

Emdulwini waseyunivesithi kule bhokisi okufakwa khona izikhalazo, ibhokisi leli lifakwa ngezikhalazo ezitshiyeneyo ezinhle lezimbi ekucineni liyavulwa besekubonwa ukuthi kubhalweni besebencediseka abafundi.

Ekhabothini lomfundi kulempahla zakhe lezinto azisebenzisayo. Phezu kwekhabothi leli, kulesuthukhesi elihleli ezinye impahla elimnyama lamathenisi amhlophe.

umfundi wezinga eliphezulu kulombheda oyendlulwe kahle besokusiba lekhabothi yokufakela impahla zihlelwe kahle lazo impahla zakhona kufakwe lamabhuku asetshenziswa ngumfundi nxa esndlini yakhe leyi

Abafundi bezifundo eziphezulu ababili abagqoke amabhulugwe amnyama lamayembe aluhlaza okwesibhakabhaka basemsebenzi wokuhlanza isikolo, omunye uthwele umthanyelo uyathanyela phambi kwakhe kulebhakede elilotshani lezibi abazibuthayo, omunye wakhe ubukele.

Leyi yibhasi yokuthwala abafundi beyunivesithi yaseRwanda. Ibathwala nxa besiya ezindaweni ezitshiyeneyo, besiyadlala imidlalo etshiyeneyo njengokugijima lebhola. Lanxa besiyavakatsha kuzindawo ezitshiyeneyo.

Kumkhankaso wokuvikela umkhuhlane weCovid 19.Kuletshathi elifakiweyo kutshengisa izindlela ezingenziwa ukuvikela lumkhuhlane. Kulomfanekiso wezingagqokwa ukuvikela amakhala kanye lomlomo. Lokugezwa kwezandla. Ukuthi umkhuhlane lo nxa ukuqala, uyakuthimulisa, ukwenze uphele amandla. Uhlasele kunye lamaphaphu, udinwe! Yikho okukulelitshathi.

Indlu yabafundi eyokufundela elithanga phakathi kwayo. Ilamatafula amanengi ahlaliswe kuhle ngendlela abafundi okumele bahlale ngayo lezintulo zakhona ezibaneleyo emdulwini kulomduli wokubhalela lamafastela akhona mahle avulekayo ukubana kubethe umoyo.

Eyunivesithi lapha kulezindawo zokufundela ezinhle, lezindawo okuhlala khona abafundi. Phakathi komuzi okuhlala khona abafundi kulinywe amabhanana. Izihlahla zamabhanana zinengi.

Abafundi bezinga eliphezulu, babuthene kulomhlangano esikolo. Kunengi abatshelwa ngakho. Kulabanye abafundi abame phambili, abayibo abenza, abatshengisa abanye okumele kwenziwe.

Abafundi baseyunivesithi bahlezi belalele nxa befundiswa phakathi kwabo kulabobaba labomama njalo phakathi kwabo kulabasukumileyo bekhuluma kulabanye njalo abathatha imifanekiso nxa abantu bephakathi kwesifundo

Ezindlini zabafundi zokulala eyunivesithi kulemibheda egadeneyo yokuthi balale omunye umfundi uyalala phansi omunye alale phezulu. Kwedlalilwe kakuhle kakhulu omunye ubheda wedlaliwe ngengubo ezimnyama lezimhlophe omunye wedlala laye ngomunye umbala otshiyeneyo.

Amakilasi abafundi bezenga laphezulu kulungiswe amathebuli lezihlalo zokuthi bahlale kulungiselelwa ukuba babhale imihloliso yabo eyokuphela komnyaka